Omuvubuka omu nga ayambaire tisaati ali kutambula ku lugudho nga yetwise omugugu ogulimu engoye, engoye dhino ali kudhitwala mu katale okugezaku okudhitundha eri abantu asobole okufunhamu akapiiya.

Ekimuli ekye kilime ekimu, ekibonheka obulungi mu langi eya kyenvu nga era ekimuli kinho kigwireku endhuki. Ebimuli binho olw'embonheka yaabyo bisikiliza inho endhuki kuba dhibitoolamu omuzinga era nga ebimuli binho byetaaga endhuki nh'endhuki dhetaaga ebimuli.

Omusaadha omusisi ogha sumbusa nga alimu tishati eyalangi eyakyenvu, mubusanhufu nga alikupakingira sumbusa eri kasitomaghe eidhye okumugulaku.

Ebidhiba bisatu ebyasimibwa okulundhibwamu ebyennhandha ebitali byansimbo ndhala nga ebidhiba bino byatekebwaku sengenge okugezaku okweghala ebisolo ebyendhaghulo obutalya ebyennhandha bino walala n'abantu obutabiba. Nga kumpi n'ebidhiba bino ghaligho olusuku olwekirime ekiboneka obulungi ekyasimbibwagho.

Olugudho olwaitaka mumbera edh'amaadhi maadhi oluva mukifo ekimu okwira mukidhi nga kumbali okwolugudho kuno kuliku obusubi obutonontono walala n'emiti nga kumpi nolugudho luno ghazimbibwawo amayumba agasulibwamu abantu abendhaghulo.

Omusaadha mulala nga ayemerere mukato ku enhandha nga agemye eirobo alikuvuba ebyenhandha okusobolo okufunha eiva lyanha sobola okulira oba okutundha okusobolo okufunha akapiya

Kasasiro nga asulibwa sulibwa mu kifoo ekimu era nga amaadhi bwe gatonha, gatambuza kasasiro onho paka mu myala amaadhi mwe ga tambulila.

Abasaadha nga bali ku lyaato ku nnhandha nga bali kuseyeya okuva mu kiffo ekimu okwila mu kiilaku. Amaato ganho gakozesebwa okutambuza abantu ghalala nh'ebya amaguzi.

Abakinhi aba makinha abambaire obulungi mu langi edhe ndhaghulo nga bali mu kukinha amakinha amasedhere ghabayo abali kukuba engoma. Bangi betanhira amakinha ganho okugezaku okusanhusa obulamu bwaibwe.

Ebivuga ebili mu kika eky'engoma ebilina saizi edh'endhaghulo, ghalala nh'omugalabe nga biteleibwa mu kisenge ekilimu entebe edhityamibwaku ghalala nhi emeeza.

Ekimuli ekya langi eya kyenvu kiboneka bulungi nh'ensonga lwaki ebiwuka eby'endaghulo okusinga endhuki dhisikilizibwa okugwa ku bimuli nga bino nga dhinhonya omuzinga

Ekinhonhi ekyekika ekya mpa omwana ekirina langi endhirugavu ghalala nilangi eyabbulu nga kirina omunhwa omuwanvu kyemeraire mukifo ekimu kumpi niwekyemeraire ghaligho eisubi eitontono eryalangi eyakiragala.

Ensigo edhe emwandhi edhimaze oku kazibwa dha tolebwaku ebisusu nga dhi teleibwa mu kibbo nga bagya kuhitwala mukyuma okudhisa dhisobole okuvamu amagyanhi, amagyanhi gano agavamu bagata ku kyayi banhwa.

Abazanhi okuva eri tiimu eibiri nga bali kuzaanha omupila mu kisaaghe ekye itaka ekizilamu isubi, ghabula nzanha yaibwe ebonhekala mbi nga erimu nsamba igere ghalala nho kwe kuba ganha.

Emotoka eyakika ekya Fuso etwiise amatooke enhuma nga eyemereire ku omusaadha nga oghundhi alambeire mutundubali bali kutambula amatooke okuva mubifo ekirala okutwala mukifo ekindhi. Amatooke gano bagya nga bagatola munhimiro nga bagatwala mukatale okutundibwa